Na"a qassi hachchi erenna ispporttiya oottayis giidi mule gediya meqqiichchis. Gedee qassi ayyo koyrokka waysseesi shin ha"i qa muleera meqqidi wobbes hagee koyro oottennan aggiigenneeyye ispporttiya aykkana ootti koyiro hii hagaa oosoy coo xayo.

hachchi laa tana na'ayi tana hachchi awu efii giyoodee katta tana effidooge mule he keettan maanayyoo qumay dabba dabba giidi mule miyoodee haa cushussees. tuy haakko hagee hagaa mala kattaa miyoogaappe mule aggiigiyaakko ayibee? hageeti qassi kattaa loyittayisi gi waatiyoonaa?

Hagee hinin uttidaagee awa dere asee? Hagee mule I coogidi I haasayiyobay gelenna, mule I oottiyobay gelenna. Hagaa nu biitta asatton ayssi hanennee? Laa xoosso ne ashsha. Laa hagee aybee? Hagee mule hagee coogidi hagee awa deree I?

Haakko gane! ta ishaw hachchi oorattaba siyyidooge mule eqqa hashiyan caales. la hega mala ayssi siyidana ta! hegaa siyyenan aggarkkinaashsha! hega siyyoosappe beqqa tawu hashiyaan ziimmes.

Pa"a! la Toophphiyaa biittiya eqqa taarikiya iigaa siyiyode koyiro taarikiya siyiyode la ayba lo"ii la hegaattuwa sinttanawukka qaxxalanddeeshsha giissees. La hanni taarikee ubba qaxxalo la ayba lo"o ooso oottayi a.

Hagge qassi nuuga heeran asa ubbay i aykkanawu yii? hagaa qassi zanaqqa so'ho giidi yii haggaa lo"enagga ha, hagga asaayo oosoy baaweye? coogidi hemettiye hagaa nu bittiyo biitte giidi dirssa diraneye?

Abbabba Baassi laa hachchi ubba massidi oydiya loyttidi ekki yiis. Hagaa waati massidee I? Haaha hankko asay qa ayssi haggaadan massennee? Haa I hagaadon massikko hara asaykka haggaadn massana koshshennee.

Abbaaba Galchcha tarikkiyaa nuuni siyoode aagee keehippe lo"ees. asaa naati waanidi de"idaakkonne qassi sintta buussaa waanidi baanakkonne asay keehippe a qofaa siyi siyidi malaaletteesinne a qofaa siyi siyid azzanees.

La Xoosso ne ashsha! La hage wodiyaan yiidagee hagee aybbe la hagee uttiyoode mule yaanne hanne qaartichchees. Taani ha'i uttada ya utta gitoode ha ehees. La asay uttanayo ya haa simmanayyo metenaage. Hayya!!

Hagee qassi ha wodiyan mule Toophphiyan qassi polotikay muleera moorettiis. Haa hagee waani issoy issuwa ayssiyogaa erenneeyye woykko ayssiyogaa erennaashin waanidi koyro uttide? Mule issoy issuwara siiquwan de'ennaadan oottiiddi de'ees. Hagee ayba asee?

Laa taani hachchi erissuwa odaassi gooppa! La asay uttiigidi ubba taagaa siyees gooppitte. Haa! Hagee asay loytta oddiineye siyiyogee laa xoosso galata ne ekka hagattuwa hanin ta qaxxalanakka oduwa.

Haakkola la hachchi nuuni ubbaykka hegaa erissuwaa siyossappe ha simmin mule nuuyo bollay caallees, haakko hegaa siyenaan agiigorkkosha hegaa koyro yaa'aa beenaan agiyakko nu hegaa mala siyoo hakko hegee hege la ayba ittabee?

Hagee nu biittan tukkiya oosoy keehiippe baaso gidida hagaazaa nuuyo immidi de'ees. Hagee qassi tukke biittaa geloosappe asay tokkidi qassi toophphiyaappe hara biitti kessiyowodyan woikko kare biitti kessiyo wodiyan asay keehippe maaddettees.

Laa issi aaway de'iyosaa erennan ba keettaa erennan coogidi kareera de'es. Hagee ayiba asee? Ayyoo duussayikka hagaattoyye ha! Laa hagee coo ushshaa uyidi tayili tayili giya duussaa de'es. Hagaa mala duussaappe I hayqqiighiyogee keha! Tuy hagee haakko.

Tohossa Toophphiya dere dalgga manttiyan laa hegee issoy Niison Manddeella yaagiyogee, asaa issippetettaa naagiyagee, laa hegee asaa danttatettaa minttidaagee, laa hegee ayba asee? Laa hegaa malay nu biittaappe haykka kiyiyakko aybee? Ane la nunkka hegaatton hananaayyo minnoos.

Laa hegee Bakaala yaagiyoge I ayba asee basoo naata mulle seerenna coogidi dichido naati mule deriyan bogiyagaa bonqqiyaga. hegee ayba asee I waati dichidee koyro naata. koyro shiishi oykki dichibeeneeye?

La supermarkketiyaan qooriyaan wottiyoo aleeqoy bessiis. Hegaappe biidi ekkinee asay wottiyoode ayba lo"ii! Ikka qassi dere miishshaa ekkees. La hegaa shammana koshshees. aysi nu shammooko? hii shammaanaka.

tuy aggaaga. Hagee oduwaa eranna xayikko yaa utta aggikii! waatada ne ooday? hagaa malabaa hasayoppa yaa utta gaa. Ne ha'i hagaa odays gaada coo asayoo haanenaabaa coogada kiittaa aattaasa.

Asay naati de'uwaan de"anayyo koyro baaso oosoy aybbe yaagikko baayo koshshiyaaba eriyooga. Aybbe issi urayyo koshshiyaababy. Koyrotiddi keettaa koshshees. Naa"anttuwan maayuwaa koshshees, heezzanttuwan miyyooba koshshees. Ubba miyyoobay koyro getettidi erettees, hayya!

Hagee beni zamaana wode hagaa asay woxaa gaacanayo medhidoogee laa ha'i wodiyagaapppe qassi ubba aadhidi asaayo he wode go'aa immes. Ha'i wodiyaagee qassi uba mule kattay ani gaaaccissin mal'enna shin laa beni wodeege ayba lo'ii?

I hagee wodee yiida oorattabay tana ayiba iitii! Beni wode gidikko benibay ubbabay ufaysses shin ha'ibay mule tana xinqqes i ayissi haniyaakko ta erikka. Hagee naati haniyobay attumay maccay haniyobay mule i tana ayiba iitii!

Hayya hayya laa ta hachchi haagaa ispportte oottoosappe ta muleera bollay laa sitti giidi laa ubba hanana goobaa ubaba hanees. Ha hagatto taa ubbutookka oottanakka, na''antto yaatin ubbuttookka hagaa kaalla kallada oottana, tawu a oottosappe tana ayba lo'ii.

Nuuni qassi hachchi lo"o oosuwa oottiddogaayo malaatay aybee giikko nu oottidi yiidi ufayttidi, miicciidi, kaa'iidi yiida hegaa hanoggappe denddiddagan lo"oba ta oottada pe'iddoogee nunikka oottidi pe'idoogee tawu malaata getteettees.

Nu biittan laa hagee wogaa timirtte asaa natuyyo baaso gididi mule ubba muleera a kaallida asati adan hananaayyo laa ayiba hagee asayyo timirttiya immes. Hagee mala baaso timirtte nu biittaappe xayoppo.

Hagee motoree qa nuugaa biittan erettidi issi sohuwaappe hara so'uwaa asaa elelissidi efeesi shin ayoo qassi adagay deesi. Ha hagaa mala danuwan daafan asaa ayssi yegii? mule an uttana koshshenna beqaa hagaappe sinttaa uttoppite.

Haako palay hachchi yaa'aa beenaan agadda ayba erissokka siyabeeykke hegaa gishshawu tana keehippe qohiis, taani biya asay so yiyoo wodiyan etappe ezziga ezzga siyode tana gomppan keehippe tawu caalees.

Hana na'iya waanay a? Ispporttiya ootaysi gaada coo yaa waqalattawusu. Iyoo ubba oottanawunne bessenna, hanne oottoppa ne agaaga. Hagaa waanay ne? Muleera yaa haa gediyaa zarada hagaa attumay oottenne ne aykkanawu oottay?

Tuyi hagee muuze de'iyagee haattaa uyi uyidi hano gakkanaashin ayfiya imenaagaa hagaa coo gaden tokkidi hagaa shodi olitte. Hagee mulekka lo"enna Hagee muuzee beykki aawaa ekki ekkidi muleeraa biya mulee tasichiis, yeexhcha muleeraa mule tiskki ootidi mule tasichiis hagaa shodi olitte.

Hachchi taani qa bishkkiliittiya uttada baas gooppite! Sho'ada sho'ada sho'ada duggetaa wodhdhaagas, yaana ta baydda diishin qassi taayo ogiyan issi maccassiya tanaara gayttada dirxxettaychada attaasu, laa ayba palabee

Tayshshawu aammanuwaa ne maara ammanikki waanada ne coogada hagaadan waa ne ammanoogaa erikkii? koyro ayoo de'iyaa azzazzuwaa eranawu kooshshasa. coo waanada heemmetay yaa haa? ne ayba asee? hegaatan na"antto hanoppa.

Hagee kushe hiilati laa ayba lo'iyoonaa? laa hagaatuwa qassi lil'i lil'issidi laa loyttiyay oone? ha hagaa malaa loyttiyageeti laa ayba lo'iyonaa laa haya haya laa hagaa loyttiyageeti uba mule darona biittee bollan hashshukkone.

Laa xoossoo ne ashsha hagee ayba dumma duma meretee i! lahagaa meretay hagaa malaa nu be'i eriyooye? la ahee aybee la hagee ayfiyaan be"anayoo la hakeena lo"iyaabay xoosso ne meretayoo hoola hoola!

Erissuwaa hachchi nugan wogga aaway attiyode tani eqqagada ezzgays. ezzggiyode ubbabaykka i odiyobay ubbabay i odiyobay geliyaba. i ayssi hegaa gishshawu hani gikko i cimido gishshawu ba adhdhido layttaba ubbabay tayo gelees.

La nu luxetta minstteriya Biraanna yaagiyogee I laa ayba kaaleti Xoosso A kaaletoy lo'iyo lo"ettay mulebaykka sohuwa ississaa zaaridi ubbabaa maaraa mankkaa immiis la ayba lo"i!

Pooriga poorigaa la deshshi de'iyaage la coogidi meqqii! La hagaa ayssi koyro haaridooshsha. Hagaa deshshaa haariyoogappe harabaa harorkooshsha. La mittaa huphphiya pirays giidi piriiddi gediyaa muleera hunchchu giidi meqqi aggiis.

Hana na'iyaa wanay maaraa mankkaa ba muleera xayssada ammanuwaa ammaniko yaa maara amaneke wanii o ammanoy cayya gii? issoy issuwaa cayayida de'a yaagii? Ayssi cayay oditte iyoo haaniyoo!

Tuy hagee i ayiba na'ee! hagee i oyiqqidi goshsha goyyiyoogaa erenneeyye? Bollaara kaduwa oyikkidi goyyayis giidi efoogee mule badalay mokkiyodee gaxan dees. Ishshi hagee hagaa na'aa mule sooppe xayissaneeyye? laa hagee ayiba qara na'ee!

Na'i de'iyaara qooriyaan woottido worqqay la ayba lo"ii! la ayba lo"ii! la ayba lo"ii! iigaa xeelliyoode tana xeella xellada agoppa agoppa giidi ubba keehippe tana ha'ikka ayfee mule iin de'es. xoossoo ne ashsha la ayba worqqee hagee!

Hagee ayba asee hagee polotikaa hasayayiis giidi mule caaggidi ubba mule doonaa ha ha kessiidi waanii? tuy hagee hasayettiyoo hasayay erettana xaayiko agiigeneyee? i ubba waati hasayii ane xeellite a be'a mooriichiis hagee ayba asee?

Laa hagee ayba awee la hagee anjjetto hagee la keettaa keexxayssi giidi kexxees gooppitte la ayba loytti la ayoo kushiya puulaykka ayba lo'ii laa hagee hagan kexxiserketti mulekka laa hagee hagaa la gaday anjjo.

Hagee na'ee som'uwan diyagee ayibee? ha hagee nai'yo mooriidi waanii? xoosso ne ashsha! hich haakka hagee mule na'iyo muleera bitiis. hagaa aggaagiinawu a xoosso ne ashsha!

Laa nu biittay ayba asee! hagee la nu biittay ayba asee! laa nu biittay lo"o la nu dere asay issoy issuwaara siiqettiyoo siiqay la siiqoy diyaagee! laa haashshukone! la nu biittay ubba aakko ayfo! haaya haaya haaya!

hagee jabanayi ayiba lo'i! qa amiyyiyan de'iyaa siineekka hagee ayiba lo'i! hagan jabanaappe siiniyan tigiyoodee tukkee eqqa ayiba lo'i karexxidi! laa ayiba lo"ii hagee! hagan tankka ubbatoo uyayis.

Hagee hachchi tukkiyaa uyiyoo miishshay muleera son meqqiigiis. Aybee hagaa menttiday? Hagaa menttida uray ha"i bana qonccisiko lo"o. Hagaa menttidaagee hagaa yiidi bana qonccisana xaayiko hagaan ha son paalabay kiyana des ha'i.

Haakko palay mattoyiiyaa eesaa issi aaway nuugaa heeran uyidaagee wuliidinne mule ubba wurquuqqidi hayqqichidi basoo gakkis. Haakko hegaa mala palabay ubba biittappe muleera xayo.

Hana na'iyaa kazmuriyaa miyogaa erukku!l la palabay aybe la hara qumma muleraa loytada mawusushin, kazmuriyaa yatada mayda muleraa na'iyaa mule iyoo hagee mulee donani geleneyee, ha muleraa haa cuchawusu, ayssi mikki godee? maa.

Siya la haa siya, baada hano oduwa yaa baada gattada ya. Ta hano odiyo odiyo yaa efada gattenan aggikko agiddo galla nuna ta wadhdhana ne ayba asee koy aybakka erikkiye? Tuyi haakko hagee!

Ha hagee aleeqoy na'ee qooriyan diyaagee aybba lo'ii? Hiniira asay yiyode pal phal'idi aybba lo'ii. Ha a haga woysan shamadee xooso ne ashsha ayba lo'ii.

Haakku na'ee de'iyaara haachchi caaqqaa shammidoogee xeelliishin kushshiyaan meqqiigiis. La haakko hegaa la a shaammenaan agarkeeshsha. Daro miishshaa keessada hegaa shaamasutenee. Hegaa shaammiyoo miishshan bawu markkeeshsha. poori ga haakko palay!

La Poori la na'i de'iyaago! la na'i de'iyaago! la yelettenen attarkkiishsha! la pooriga la ishi la haga hachchi la kaamiya toggenan agganeyye? La na'i de'iyaaga la xeelishin la sinttappe xayssibaystene. la xeelishin worigiisi poora!

awaawu neeni hanno na'iyoo loyttada erisikkii! ha hanna na'iyaa coogada diicciko aybakka erennan diccawustene. hanniyoo koyrottada ne eriisuwaa erissana koshshayda eeyyettada diichchadasa.

Hachchi nu ambban kawoy yiidaagee asaayyo aattiyo kiitay ayba lo"iyagee? Hegaa asay siyidi ubbaykka ufayttiiddi basoo simmiis. Hegaatto odiyagee naa"anttokka yiyakkokka asay ufayttidi basoo baana. Hegee ubbatoo lo"obaa odees. Hegaappe qassi lo"obaa asay tamaarees.

ha'i taani haga eqqada issi bitanee odiyoogaa siyaydda de'ays. i odiyoobay tawu qassi gelees. koyro bawu kantti yiidosaa aybaa taayoo zorriyaa immiidi de'ees. qassi i immiyiyoo zorree tana haashshu oottiyaagaa.

Hagee dorssay qeeri na'aa i aysi dum"ii hagaa xayssaneeye? ha hagee qeeri na'aa worestenee! la hagaa diiggite. Aysi dom"ii shoo'eketii xam"aan dorssaa.

Ha hiniira yiyaa na'iyaa qooriyaan wottido worqqay i ayba lo"ii! ha ubba iira ayba giigii! a hiinira yiyoode ayfiyaan eqqa phalqqi phalqqidi ayba lo"ii! ha hegaa maa worqqaa yaanin nunkka shammanaaka. shaammidi nunkka nu qooriyaan woottana.

Hagee I ayba caammee biitta milatiyagee? Ha hagee wottinnee I hagee lo'oannee I mule asay xeeliyodekka biitta malattees, hagaa wottenaan agiigikko aybee? Tuyyi hagee maaddena.

Nuson issi na'iya de'iyaara luxetta ubba aynne erukku coogada soon kattaa baddalaa gaccada coogada uttagana gaawusu. Hara oosuwa aybakka erukku. A hana ayba nae luxiyoaga erennashin A aykkanawu bay zal'iya zal'ekke

Nuso na'i de'iyaara ayba oosonne erukku, coogaada soona zina"aagaaau iyo aayiya bunqqashiyan qakkettaa menttobare denddada guuttaa oosuwa oottadakka guye ziin"awusu a Ina ayba na'akkonne

Hanna na'iyaa waattada yeexayi! mule a giyiyoobaykka erettenna. Iyookka qassi dimitseekka kiyyenna. Haha mule a coogada yexxiyoogee ayba a aybaa giyaakokka erettenna. Haniyo odeketti a hay waata yexxiyaakko woykko hara asay yeexxana mala iyoo oditte!